N nya tahapɔmbila ka bindira be di puuni. Bindira maa bɔraade beni kamani dibaanahi laasabu ni gala dibaata ni kpaam laasabu be di puuni ka naan yi che shɛŋa di ŋmanila zahim m-bala maa ni din kuli pahipahi.

N nya bihi ka bɛ zaŋ dari mali gbambila ka ʒi di puuni ka daara bɛ niriba anu n-nyɛ ba 'Shɛba sɔla tireezanima shɛba mi bi so tireezanima ka so za zuɣusaa ka piri namda ka so jinjam ŋmaa ka so chaŋ nti gba ŋ-ŋɔ polo. Bɛ ni za luɣishɛli polo maa mɔri dii ka nimaani.

Ɛpɔti ni m-bala ka shɛba zanzaya yino maa o yɛla neen' sabila gbampiɛlli n-nyɛ o o bi pili zupiligu ka yino maa ka o kpabi baaji ka nyaɣi shɛli n-chana ka bambala maa ka bɛ liiga piɛlapiɛla ka gba chana.

Paɣaba ni daba bɛ zooya pam. ka so mŋa chinchini n mili zaɣiʒɛɛ. ka shabi din so bɛ nyɔɣini. ka so gobi zaɣi piɛli, ka taka yuya kadi beni, takayuya maa di ʒɛla yaɣa ayi bɛn ʒɛ luɣishɛli pɔlɔ maa. bɛ tiŋ gbani maa di veli pam.

Paɣaba, bɛ galisiya pam . ka bɛ dresi bi dreesin maa kon koba kon koba n kuli nyɛli. ka ye nyiŋgo kolisi. ka zaŋ bɛ yara n bɔb i bɔbi bɛ zuɣuri. bɛ bi bɔb bɔbsi ka ʒɛ san paani. bɛ galisiya pam

Ti nya niriba. Be biɛhigu maa shee ŋmanila galamsey, bin' gbiri salima luɣushɛli. So yɛ liiga dozim ka gbibi tahipɔŋ. Ka so mi yɛ liiga green laasabu ka gbibi pingaasi. So mii, liiga piɛlli.

Duu puuni ka garo zaya ka difiɛli ka di be di zuɣusaa. Duu maa puuni nɛma maa di galisiya pam nɛma maa mi zaaha di viɛli pam. Neen' chɔɣiŋgu ka duu maa ni duu maa puuni ku bela viɛnyɛla ka nira kam ni nya duu maa ka o kɔre ni kpe di puuni.

Ti nya paɣ'ba kpɛŋɔ ka bɛ kom ni to mi di gba kuli ŋmanila galamsee gbubushee dabba gba bɛni bɛ zaŋ binyɛri shɛŋa tumda ŋmana ni tahipɔna

N nya niriba kabi ʒaya yinɔ maa ɔcyela liiga ʒɛɛ ka so jin jam waɣinli ka daligu ʒa ɔ tooni ka ban bala maa ka bi ye yaayi. nima bɛbi bɔb bɔbsi ka dala ʒɛ bɛ tooni ka niribi asham ,ka yinɔ gbubi bɛni n chaɣisira ka ye liiga piɛli ka shabi ʒanʒa bi nyaaŋa ha.

N nyɛ doo ka ɔ doya ɔmini ɔbihi. bɛ niribi anahi n nyɛba, bɛ yela liiga bɔɣiwaɣila, ka so jinjam waɣinli, doŋ n nyɛli ka bii maa, ɔ bi pili zi piligu ka so jinjam, waɣinli, kabi so gba lan beni ŋun gba bi bɔbi bɔbga, ka liiga piɛli ka so jinjam waɣinli, so gba beni ɔ gba bi bɔbi bɔbga ka ye saa lala.

Paɣaba ni dabba bi laɣim ʒi nin maa ni ka so wari waa ka bi liɣiri ŋun wari waa maa ka o zaŋ nuu dihi tin gba ni ka wan tira ka paɣa bi maa ʒe zuɣu saa lihiri o o ni zaŋ o nuu dihi shɛli maa di viɛli pam ka mori ben be dinni.

Loranima kuli ʒeya maa loranima maa viɛli pam ka jiramiinsanima ben beni ka sagbana beni ka tiŋgbani maa ni ka tihi san saya tihi maa galisiya pam ka kur'waɣinli beni tiŋgbani maa ni viɛli pam ka lora maa zaɣ'bɔbili n-kuli nyɛli.

N-nya doo ka o ye liiga piɛlli ka pili zupiligu kap n-nyɛ li ka so dɔɔn jinjam zaɣ'waɣinli ka piri namda zaɣ'sabila ka ʒi buŋ zuɣu ka i tingbani maani maa di ŋmanila zahim laasabu do n-dɔya maa bee bo bini m-bala maa m-bi baŋ ka che ka tihi sansaya n-nyɛ een.

N nyɛ niraba ka bi ʒiya kompiuta nim gbuni ka bi ʒiya ka buku do so tooni ka so ʒiya din dihiri maa ka di ʒɛ o tooni bi shab yɛla neen sabila sabila bi bi bob bobsi ka shab yɛ neen giriin giriin bi bi bob bobsi paɣaba mini dabba zaa n nyɛba ka bi bɛ nimaani ka yiya biɛni

Ti nya niriba bɛ zooya pam ka bɛ duɣiri kom dɔbba ni paɣab' zaasa bɛldinima zoo nimaani ka tihi gba be dinni ka shɛb' mi gba ʒiya n-yuuni ba.

N nyala paɣa ka o gindi o daguli. Biraashinima be o daguli maa puuni ka o ʒiri kɔhira. Shɛŋa bela o nuu ni ka shɛŋa mi be o zuɣu ni ka o mali gindi n-kɔhira.

Paɣaba mini daba bɛ mŋerila bɛn kumda niŋba kbɛ wari waa , ka doo maa lebiɔnyaaŋa n birba na ka ye sin giliti zaɣi mŋaa ka so jinjam waɣinli. kpaɣa maa lebigi ɔ nyaaŋa biriba k so jin jam mŋaa ka ye liiga green. ka ɔzabri pa ɔnyaaŋa zuɣu ka dali mŋeribi maa ʒl n tuhi ba na

N nyɛ niraba ka bi biɛ kamani di ŋmanila daa laasabu n bala ka bi kohari bi binyɛri kohara shab ʒi moto zuɣu na ka loori nim gba ʒɛnʒɛya hali du shɛli biɛni gba jiranbiisa duu laadabu n nyɛli tin tooi

Paɣa ka o chimdi achomo ka bihi ata ʒi o sani ni taha ni gaɣali ni jɛrikani

paɣiba ka bɛ be kuliga ni n-zaŋ nɛma zaŋ zali ka pompi maa yiri kom niŋdi gbambila ni ka tahili ka so ʒi tahili zaya ka so baatooro ŋun gbubi pompi maa ka o ye liiga bɔɣiŋmahi ka tihi sansa zuɣusaa maa

Wawariba ka bɛ yina wari waa bɛ niriba ata n-nyɛ ba ka niriba ayi bi ye liiganima ka yino maa zaŋ nyiŋgokɔrigu ye ka yino maa so bini o nyɔɣu ni bɛ bi bɔbi bɔbisi bɛ bi pili bɛ zupilisi ka bɛ ʒia ka ŋmahiri ba. Ka ya za nimaani.

Paɣaba bi galsiya pam nina doriti ka bi zaŋ ʒiya ka doɣite yɛn cheekiba bi galsiya pam bi gari norabaa ayobu ka bi zaa ʒi siiti zuɣu ka yɛ niɛma niema maa zaa koŋkoba n nyɛli ka poochi bili pa so naba zuɣu

Paɣiba ni dabba bɛ warila waa ka paɣiba maa so chinchini ka niŋ boodiisi laasabu maa ka doo maa be nyaaŋga ka gɔbi chinchini ka bɛ ʒi sampaa ni. Kuɣisi zuɣu ka bɛ ʒinʒia ka kuɣisi maa ʒi tiŋgbani ni ka bɛ shɛba ʒia ka lihiri wawariba maa ka bɛ za palo ni. Bɛ ni za shɛli maa di be viɛnyɛla pam.

n nya paɣiba salo ka bɛ galisi pam bɛ warila wahi ka shɛba ʒia ka shɛba za zuɣusaa ban za zuɣusaa maa bana n-wara ban ʒi tiŋa maa bɛ bi wara ban na ku ʒimi n-lihiri ban za zuɣusaa ka wari maa bɛ ni za luɣishɛli polo maa palo ni n-nyɛ li mɔri kanka ni maani

niriba n-ʒia maa paɣiba ni dabba ka paɣa maa o yuusi neen' sabila ka o zabiri kuli galisi ka pa o nyingoli zuɣu ka doo maa ʒia ka gbubi bukunima ka paɣiba ʒi o nuzaa ŋ-ŋɔ maa ka shɛba ʒi tiŋgbani ni ka bɛ ye neen' ʒɛhiʒɛhi

Ban bɔŋɔ bina bi gba ye kali nema. ka wari bi kali waa. ayi lihiba'. venyala bibi piri namda nima ka wari waa maa to ka shabi mi gba zɛya. n lihiribana.

Niraba n ʒɛya maa adaka gbuni ka paɣa maa ʒɛya maa ka zaŋ chinchin ŋma o nyoɣini ka bobi boboga ka zaŋdi id card n suri adaka maa puuni ka shaba ʒɛnʒɛ teebuli nima gbuni

Ti nyala loori ka di ʒi ʒi' timsa ka niŋ sarati ka shɛba kana nti za di gbini. Niriba ata za di tooni ka ninvuɣ' yino ba moto za yaɣili ka so gba lahi ba moto za yaɣili. Katiŋa ha gba loori shɛli lahi zaya maa. Loori ʒee.

Diɛma ka diɛmda ka laɣim bɛ zooya pam ka gbibi bini m-bamba li ʒia ka shɛba be di sunsuuni ka tihi zanzaya bɛ so jinjam waɣila ka shɛba so jinjam ŋmahi ka tiŋgbani maa ni piɛli pam.

Niriba bi bɛla galamse. gbibi shee ka taha zan zaya. bipan nima. kabi shab. zan za zuɣu saa kashab kuriya ka bi ye neen' sabila sabila kashab. gobi. chin chini laasabu. ka gbubi bin yara. kashab. zan za zuɣu saa

N nya paɣiba ka bɛ yina n-lo yɛri bɛ naba ni ka so bukuriti ka piri yɛri bɛ bɔɣiri ni ka bɔbi bɔbisi. Waa ka bɛ wari maa ka shɛba ʒi tooni maa ha ka so za bɛ nyaaŋga ka so jinjam sabilinli ka ye liiga ka zaŋ bɔdua laasabu pa o nyingoli ni.

... niriba, bi so niɛma, mokuriti laasabu n-nyɛli. Ka bi yɛ liiga ʒehi ʒehi yaaye ka shɛb'ʒe nyaaŋgi maa. Bi gba use la niɛn ʒehi. Ka so piɛbiri bin piɛbirigu n-doli ba ka tihi ʒe bi zuɣusaa maa. Tingbani maa ni, polo ka bi ʒeya ka bin' ʒe shɛli maa ka di viɛli pam.

Niriba bɛ zooya pam ka yino maa mali zuɣu polo ka bɛ bi bɔbi bɔbisi bee zipilisi ka bɛ ʒiri adaka n-chani na niriba maa galisiya pam ka adaka maa be zuɣusaa ka bɛ n-tabi li ʒiri chani na bɛ shɛba ku be sunsuuni ka shɛba be yaɣa maa zaa.

N nyɛ doo ni ɔ paɣa ni o biya doo maa yela liiga sabinli o bi pili zipiligu ka so jin jam ʒɛɛ ka piri namda. ka paɣa maa ʒiya ɔ yela liiga sabinli ɔ bi bɔbi bobga ka bii maa ʒi ɔ naba zuɣu , ka paɣa maa so jinjam ʒɛɛ, kabii maa kpuɣi ɔ bɛn demdi bini n yihiri bin yara zaŋdi sɔŋdi ma ka kuɣu ʒabɛ nyaaŋa.

Obarila cheche nema ka ɔ kohira ka lɔ nema n pa cheche maa zuɣu ka nema galisiya pam n ku chaŋ ti saa yaɣi ɔczuɣu ka ɔ be gbunni, ka ya kuli ʒɛn ʒɛ nimaani ka darigi tiya,

N nyɛsɔ ka ɔʒaya ka sɔ turaza ʒɛɛ ka piri namda zaɣi ʒɛɛka ye liiga yelɔw ɔ bi piliili zu piligu ka lɔra ʒɛnʒɛya ɔluɣili zuɣu lɔra maa bi zooya ka jiranbisa lanʒɛyana, n nyɛ yiya maa pam ka di galisi

N nya dabba ni paɣiba ka bɛ zanzaya. Dabba maa bɛ shɛba yɛla neem' piɛlapiɛla ka yino gɔbi chinchini ka loori zaya. Niriba maa zooya pam ka yiya gba beni ka tihi gba sansaya ka din ʒi luɣishɛli polo maa lala yiya maa di viɛli pam.

Dabba mini paɣiba ka bɛ ʒia bɛ galisiya pam shɛba yɛla liiganima shɛba mi bi ye liiganima dabba maa m-bi ye liiganima ka kpiɣi bɛ bɔɣiri zuɣusaa ka yino yuusi neen' sabila paɣa n-nyɛ o ka mali zabiri ka gbibi baaji ka tihi zanza bɛ zuɣusaa bɛ ni za tiŋgbani shɛli ni di viɛli pam.

ya palli ka di gari ka tihi saya saya doli ka jiranmiinsa kuli za zan di puuni ha ka nyaɣili ŋɔ maa palli lan gari chani maa yanima kuli za zaya chani maa jiranmiinsanima galisaya pam

Duɣite ka o lihiri bara ka bari maa o ye liiga sabinli jinjam sabinli o be pili zipiligu ka duɣite maa pili zipiligu ka ye neein'sabila ka kuriya ka chibiri o ka zaŋ beni piri o nuu.

Niriba ata, ka bi gbibi pain n dɔɔra, ka. sheli zɛ di gbuni bi zaa. zɛla zuɣu saa ka yino pili zupiligu, ka yɛ liiga green .ka yinɔ maa., ye singilt ka yinɔ maa gba yɛ singilt bi niriba, ayimaa bi bi bɔbi bɔbsi ka tihi zɛ n zɛ. bi zuɣu saa.

Niriba be galamsee gbubu shee bɛ zooya pam bɛ niribaa anii n-nye ba ka bɛ bɛ bɛ kuli beni tumdi di tuma ka yaara mashin shɛŋa din gbiri li maa dini m-be be bɛ sani maa ka m tihi ʒe bɛ sani maa ka bɛ kɔri kɔri tankpaɣu n-duhi duhi.

Kpeŋ ŋo mi ŋuna ti nyela tankpaɣu gbibu shee bɔɣili maa zilimmi pam ka loorinim' ʒɛya ka bɛ too tankpaɣu n-niŋ di puuni to pii hɔlda gba beni din gbiri tankpaɣu maa.

Niriba n ʒiya maa bɛ niriba anu n nyaba bɛ zaa so bi piri namda ka yɛ neen sabila sabila ka bɛ puhiri taba ka tiri taba nuhi ka yino maa kpa gilaasi ka kpa ninkpara ka ʒɛ nyaanga o nyɛ zaɣ tibisili

Niriba n zaya ŋɔ maa bɛ zooya pam zaɣa kura mini zaɣa bihibihi ka zaɣa bihi maa bɛ so ye liiga piɛlli o bi bobi bobga ka yino ye liiga ʒee ka so jinjɛm waɣinli o bi bobi bobga ka zaɣa kura maa so ye neensabla ka so zaŋ bini pobi o noli ka ye liiga ʒee ka so jinjɛm ʒee.

N-nye baa ka o dɔbiya ka loori beni ka paɣa ʒiya ka gbubi bia ka. so ʒiya ka pili zupiligu ka ye liiga ka piri namda ka nye shɛba ka bɛ be fotonim' ni bɔɣusinim' maa pumaa.

N nyɛ bihi ka bi ʒiya dira bɛ niribi anii n nyɛba la bishabi ye liiga ʒɛhi ka so ye liiga sabinli kabi bɔbi bɔbga ka so ye liiga piɛli ŋun ni n bɔbiga, ka so ye liiga piɛli ka bi bɔbi bɔbga kaso ye liiga green laasabu ɔ bi bɔbi bɔbga ka che ban bɔbi bɔbsi maa bi zooya ban bi bɔbi bɔbsi bɛ maa bɛ gba zooya,

N-nye dabba ni paɣaba ka bɛ ʒina bɛ so kurila tingbani ni ka shɛb' ʒe zuɣusaa ka bɛ wari waa ka bɛ so chinchinti ka zaŋ binyɛra lo chinchinti maa chinchina maa zaɣ'piɛla piɛla n-nye ba ka shɛb' ye liiyenima zaɣ'dozim laasabu ka so chinchina dabba maa mini paɣaba maa zaa bɛ zaa sola chinchina.

Ti nya nirib ka bi zɛya na, tɔ bimi shab niŋ nose mat nima kaso paɣiri onuuwa dinsaha koroona zalisi la kabi mali tumdi tuma nbala moto zɛ dini ka tihi gba benbe di puuni

Doo mini o paɣa ka bi ʒi kuɣu zuɣu ka doo ma ye neen' sabinli ka so jinjam waɣinli ka baaji zaya ka paɣa maa bi bobi bobiga bia maa gba bi bobi bobiga ka so jinjam ʒee ka gbubi o bin diɛmdi gu ka paɣa maa so jinjam waɣinli ka ye liiga piɛlli o bi bobi bobiga ka binwɔla yili di zuɣu saa.

N-nyɛ niriba ayi ka bi ʒiya, hairdressernima n-maandi tabi zuɣiri ni. Bi shitɔɣu ni ka bi ʒiya maa, ka bi niɛma yiliyiliya. Ka bi ʒi kuɣu zuɣu. Yino maa, o bi bob bobiga. Ŋun maandi o maa bi bob bobiga, o mi ni maandi so maa gba bi bob bobiga ka o maandi so maa ʒi tingbanni ka ŋun maandi o maa ʒi kuɣu zuɣu.

Ka o ʒiya o tuma shee ka o ʒiya maa computa tuma ka o tumda ka o dihiri computa maa ka sabira o ni bori yili shɛli di puuni ka so gba beni ka pili zipiligu waluɣu nyɛli ka ŋun sabiri maa gba pili zipiligu waluɣu nyɛli.

niriba bɛ galisiya pam ka loori ʒia ka bɛ kpɛhiri ankɔranima loori maa puuni neen' shɛŋa bɛ ni ku bɔra din ka mali kpɛhiri loori maa buuti ni ban zaya maa ka takayua be bɛ zuɣusaa ka o ye siŋgileeti ka so jinjam waɣinli

N-nyala ŋarim ka di be kom ni ka niriba ayi be ŋarim shɛli ni ka niribaa ayi lan be ŋarim shɛli dabam puuni to ka tihi be nimaani pam ŋarim shɛli ni piɛɣu m-beni to ti ni nya shɛm m-bala.

N-nyɛ so ko' ʒe di puuni ka computa nima ka di wurim wurim doya ka computa nim maa shɛla, din dihira ka di di be di puuni. Ka so Ʒiya inki laasabu ka di bieni ko' gbibi li zuɣusaa maa, ami shɛba ko'mali wuhiri maa bee wula. Binshɛɣu do phone zuɣusaa, ami pen m-bala bee?

shɛba n-ʒia maa ka paɣa ʒi bɛ tooni o bi bɔbi bɔbiga ka timpana za bɛ naba ni ka bɛ ŋmabi li ka ŋmɛra ka ban ŋmɛri maa bɛ shɛba yɛla liig giringirin so niŋ ghana fulaaki ka so gɔbi chinchini ka zaŋ bini bɔbi o zuɣu ka shɛba zanza zuɣusaa

Paɣa ka o ʒia ka tabi o shee ka zaŋ bini lo o shee zaɣ' piɛlli n-nyɛ li o bi bɔbi bɔbiga ka kopunima tamtam bini zuɣu o ni za shɛli maa ka o lihiri li.

Bɛ warila waa ka shɛba ʒi tiŋgbani ka so ʒi zuɣusaa ka teegi o bɔɣiri ka lonlo binyɛra bɛ nyɔɣu ni ka sɔ mukuriti bɛ shɛhi ni ka so ʒi tiŋgbani ka ŋmɛri bin’ŋmɛra niŋdi ban ʒe zuɣusaa maa ka bɛ wara ka tihi ʒe bɛ zuɣusaa ka binshɛɣu ʒe gbunni ka tiŋgbani maa viɛlli pam.

Shɛba n-ʒia maa bɛ niriba anu paɣiba mini dabba paɣiba maa bɛ zabirinima da galisiya pam ka pampa bɛ yaansi zuɣu ka yino ye liiga chichariga doo maa o bi pili zipiligu do' so ŋun pahi maa gba bi pili zipiligu ka paɣiba maa yino za zuɣusaa ka o zabiri pa o yaaŋga zuɣu ka ye neen' sabilinli.

Niriba ata ka bɛ ʒiri konkireti n-duri kodoriko n-chana ni bɛ du n-tum tuma bɛ tuma shee ka bɛ be maa ka kpuɣi payinima maa niriba ata maa zaa ʒirila payinima ka yino maa yuusi liiga piɛlli ni jinjam waɣinli.

Paɣiba mini dabba ka bɛ zaya. Doo maa o yɛla siŋgileeti liiga bɔɣiwaɣila ka so jinjam ŋmaa ka piri namda ka yino maa ye liiga maa ka zuɣusaa piɛla ka gbunni sabigi ka o so jinjam waɣinli ka gbibi bini ka paɣa zaya ka buɣi bia. O mini bia maa zaa bɛ bi bɔbi bɔbisi dabba maa zaa bi bɔbi bɔbisi.

Paɣaba ni dabba bi wari la waa ka paɣaba maa so boodiisinima ka so chinchina neen' sabila sabila ka bi ye liiga bihi sabila bɛ bi bobi bobsi ka bi zabiri nim ku galisi galisi ka dabba maa bɛ nyaanga bɛ bi bobi bobsi ka so jinjam waɣila waɣila ka ye liiga yaaye nima.